Nindeeba omwana ahanikire omukono ajwaire omujozi gwa erangi erikutukura kandi noshusha akaba ari nazaana omupiira ahayemeriire hariho nka ekishaahe ekishaahe kitarimu binyaatsi ekikumanyisa akaba nazaana omupiira omu kishaahe kitaineho binyaatsi

Nindeeba abaishiiki bashatu barikutambura bekoreire ebaafu zirimu nka omushenyi bakutaaha aharubaju rw'omuhanda hariho omushenyi gurundaine na n'emiti erinka eyomire kandi omwe ajwire obusiripa abandi bari omu bigyere bari omu muhanda nibatambura

Nindeeba abashaija babiri bari aha mato gabo Kandi nindebaho n'amaizi hariho na ebideya na ebitimba ekirikumanyisa aba bakaba nibaruga omu maizi kukwata eby'enyanja kandi nindebaho n'amatto agandi maingi gari sayidi eya kuri Kandi eryato eryogwo ajwaire esati erukwera rihandikirweho nk'ebigambo enyuma yeye hariyo nk'ebideya ahansi.

Nindeeba ebicu haiguru biri nk'ebikwenda kugwamu enjura kandi harubaju hansi yabyo hariho akashozi kariho ebiti kandi harubaju orundi hariho oruho rukwasire ekikumanyisa hakaba hakwasire oruho enjura erikwenda kugwa

Omu kishushani nindeebaho ebintu biri nk'aha katandaro hariho amasowaani garikwera n'ebikopo by'erangi ya kinyaatsi hariho n'ebirikutukura ahansi nindeebaho obutaasa n'esefuriya zirikwera endijo neiragura nindeebaho n'ebidomora by'erangi ya kinekye biri ahansi kuriya omumaisho nindeebayo nk'akaduuka hariho omuntu ayemereire omumaisho gaako hariho na piki kandi aha n'amaka g'omuntu

Nindeeba omushaija ayemeraire wenka ajwire esaati y'obunyarara n'empare ajwire akakomo kakwiragura akwitse esiimu omugaro noshuusha akaba nayimata esiimu yeeye aine nk'ebi ariyo naahandiika aha siimu ajwire n'eshaaha omu mukono

Nindeeba omukazi ahekyire omwana ajwire ebintu birikwera, n'omukazi ajwire ebikwiragura ari nkariyo naronda ebishaka byomwana we amuhekyire ,akomire eshokye mbwenu ari omukishaka omubishaka ariyo naronda ebishaka, ebishaka ebyariyo nacwa nooshusha neby'omwana owahekire

Omu kishushani nindeeba omufuregye gurimu amaizi n'ebindi ebiveera kandi harimu n'ebibaare aharubaju hariho ebiri nk'omwata kandi hariho ekisiika kyombekise amatafaari tikitireho mushenyi nindeebaho nakashakiize amabati kandi ekirikumanyisa aha hakaba hariho suwegi

Nindeeba abantu babiri bari omu mbuga yaabo banikire omwani hariho oguhire nana ogwomire hati bariyo nibanzara ogwomire ekirikumanyisa n'abahingi bariyo nibaniika omwani gwabo nindeeba aha rubaju hariho enju y'obudogo ehomiise obuti

Nindeeba emotoka zipakingire aharubaju rwomuhanda Kandi hariho omuti nanebitaara retro aharubaju rw'emotoka hariho enju zirinka ezirimu amaduka hariho na pikipiki hariho nanomutaka gurwomurangi yakinekye Kandi emotoka nidebaho erikwera n'erikutukura Kandi omumaisho gerikutukura hariho endiijo erikutukura ziri aharubaj rwomuhanda zipakingire

Nindeeba omuzaani w'omupiira ateire amaju aha kishaayi ataire enkokora ze aha katebe ajwaire esaati erimu erangi ya kinekye n'enkaito zirikwiragura zirimu oburikwera

Omukishushani nindeebamu sente harimu akarukumi , enkumibiri , omutwaro nanemitwaro etaano Kandi ziri ahantu ahariho nkegirasi ahansi yaazo zipangire hamwe egiraasi zikazita kuhwezikagye kwonkazo sente nizihwezikagye

Nindeeba enjonjo ziri ina nana obwaana bwazo bushatu ziriyo nizitambura omu binyaatsi kandi aharubaju nindeebaho obuju bw'abantu nana emiti ahaiguru ekirikumanyisa hakaba hariyo abantu abaizire kuzirambura batekaaho ahibarabe nibatuura, ahibarabe nibazireberagye kandi enyima ya obuju hariyo emiti noshusha oti kikaba kiri nka ekibira.

Nindeeba abashaija bashatu bari aha rubaju rwamaato owakashatu arotamire ahandi ajwaire eshati erikwera, amaato agamwe gari aha rubaju, agandi gari omu maizi, kuriya ahagati, kandi abashaija abari aha baba nibaruga kukwata ebyenyaja ninga bariyo nibetebekanisa kuzayo.

Aha nindebaho ekicuncu ekikazi kyemeriire aha rubaju rwa akati akakye nikyenda kurya akanuma kemeriire kona katinire kandi nako kari aha kati ekyi nikimanyisa eki ekicuncu kikaba nikyenda kurya aka akonoma ahabwokugira nakyo noshusha kikaba kine enjara

Nindeeba amaju gari aha rubaju rwamaizi kandi hariho na nemiti, nindebaho n'abantu abandi bakura bari kutambura aha rubajju rwamizi andi hariho nakashozi Kari nka akakozirwe omubibaare hariho nane hari nka ahariho omuccucu guryomu

Nindeeba omuti nana omutsigazi bari ahantu beine, oburahuri, bajwire ebirahuri ahamaisho, bajwire ebintu omu ngaro bya birangi yakyinekye kandi omu burahure haine ebi batiremu Kandi omwe omutsigazi akomire ishokye ondijjo takomire

Nindeeba emotooka zemereire ,zirundiine hamwe zirimu ezikwera ezikwiragura nindeebaho nabantu baingi bakwera barikwiragura bakutambura Kandi nindeebaho namaju amaju ga kanyina gakureebeka nkamaduuka ekikumanyisa erinka ekibuga nari ahu abantu barikwerundaanira baingi barikwenda okutambuurira omu mamootoka ago

Nindeeba amaju ashatu gari aharubaju rw'omuhanda haruho abashutamireho omwe ajwaire esaati erukwera kandi aharubaju rwabo haruho akati kandi aharubaju rw'omuhanda henyini haruho obutebe bwine erangi zitakushushana nosha bakaba nibagurizaho obutebe then eseeri hariyo enju eruho etiire erangi erukutukura nayo erinka eduuka.

Nindeeba engoma n'obuteebe biri omunda ahantu hamwe biri nk'eby'obuhangwa barikukozesa baaba bari omu mikoro y'obuhangwa barikushemererwa, hariho engoma hariho akati kaayo, mbwenu ekirikumanyisa bikaba biri eby'obuhangwa biri omunju omwo

Nindeeba omukazi ayemereire aine ebitookye bye abyemereire enyima bimuri omumaisho kandi aharubaju nindeebabo obudaara ebimeeza biriho enyaanya hariho n'ekitemeere hariho n'omushaija ondijo ashuutami enyima ye hariyo obwaana n'amagaari n'emiti hamwe n'obunju burwaho bukye bukye

Nindeeba aba bariyo nibazaana omupiira kandi omwe ajwaire ekikofiira aha mutwe akwaitse omupiira omu ngaro ariyo nairukanga nagwo n'ondiijo ariyo nairuka nawe kandi ondiijo tagwine n'enyima yaabo hariyo ondiijo ariyo nairuka kandi aha rubaju orundi hariho abantu bashutami bariyo nibareeba abarikuzaana omupiira aha kishaayi eki

Ogu omutsigazi ajwaire empare yomujoozi ayemereire aha kiti kiri omu maizi kwonka akwaitse obutimba ariho abuhanikire omu mwanya ari nk'orikwenda kutambika omu maizi kutega obundi akakwatamu eby'enyanja hati ahu omutsigazi ayemereire naho hariho amaizi.